Ngekuti hosha adzioneki ngemadziso chete, tinosisa kuguma kuzvibhedhleya, kuti tinodetsereka apo neapo patinenge teida kudetsereka, kuti tihinwe hosha.

Nyamashi uno tinoona kuti hosha dzakatekeshera uye hosha tinosisa kurapwa kuzvibhedhleya nemitombo yakasiyana siyana yatinopiwako ikweyo.

Ihosha dzakadini dzisingarapike kuzvibhehlera ngendaa muntu unosisa kuenda kuzvibhehlera kunohinwa hosha ngekuti vantu veyo vanobaaziya zvaanoita.

Muntu ukafungidzira kuti ungadayi une hosha yaunozwa ndapota unosise kuende kuzvibhehlera. Vekuzvibhedhlera vabaakubetsera yaamho kubudikidza ngekupe mitombo

Maizviziya ere kuti hosha dzinosiyana siyana mukati mwendaramo dzevantu asi muntu ukafungira kuti ungadai une hosha unosisa kutorumba kuchibhedhlera kunovhinwa hosha yona iyoyo.

Nyamashi ndaenda muchibhedhlera ndeyifundiswa nadhokodheya maringe ngezvehosha. Vaindironzera kuti, hosha adziperi munyika asi chinokudetsera kuhloiwa mukombe mukuru.

Gwinyiso remene-mene tikaningira hosha dziri muvantu dzakasiyana -siyana asi ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuenda kuzvibhedhleya kwona kwavanodetserwa.

Muntu weshe une kodzero yekuona chibhedhleya pasinde pepaanogara, uye vezvibhedhlera vakuvakawo muntaraunda dzine vantu, kuitira kuti vasazohamba mumango mukuru.

Vantu vazhinji vane kodzero dzekuona mitombo kana kuona hutano hwakahlumburuka yambo ngeiyi ndaa hurumende yakagadzirisa nyaya idzi.

Zvemene mene utano chiro chakakosha mundarano yemuntu, ngekuti utano hunotipe simba mukati mwendaramo yedu. Vantu tinosisa kuenda kuzvibhehleya zviri pasinde nesu kuti tihlowiwe ngazi yedu.

Igwinyiso remene mene, tikaningira mukati mwezveutano, tinoona kuti vantu vazhinji avakoni kuenda kuzvibhedhlera ponapo pavanenge vadhibana ngehosha.

...zviziya ere kuti muntu weshe unekodzero dzekuhinwa hosha nekuhloyiwa ngazi yake. Ngeiyi ndaa vekuzvibhehleya vanoramba veikurudzira vantu kuti vauye kuzvibhedhleya koohloyiwa.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera vantu vanosisa kunge veirapiwa panapo pavanenge veida kudetserwa ngekuti vantu vane kodzero yekuhinwa .

Zvaizwi muntaraunda mwanogara vantu vazhinji, muntu weshe unosisa kunge ane chibhedhlera chiri pasinde pake, kuti asahamba mimango mikurutu kuchibhedhleya chona ichocho.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhleya , tinoningira toona kuti vantu, vazhinji vanofundiswa maringe ngezveutano, uye muntu weshe une kodzero yekuhinwa.

Ngeumweni mukuwo, tikaringira ndaramo yatinorarama nyamashi, tinoona kuti vantu vazhinji vane kodzero dzekuenda kuzvibhedhleya, uye zvibhedhleya zvibari pasinde nembatso dzedu.

Nyamashi unou tinoningira toona Kuti mukati mwezvibhedhlera mune vantu vanohamba veifundisa vantu kuti vantu vaziye kuti vane kodzero dzekuhinwa hosha.

Mitombo inobashanda yaambo kunyanya nyanya ukaupuwa ngemuntu unoziya ngezvayo unobadetsereka yaambo uye vantu tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa.

Vanhu vazhinji vanosisa kunge vanekodzero dzekuenda kuzvibhedhleya koohinwa. Ngeiyi ndaa vekuzvibhehleya nyamashi unoo vaakuvaka zvibhehleya muntaraunda dzinogara vantu.

Vantu vane ndxondo dzakatsveyama vanosisa kupuwa mitombo kuti vave vantu varinane ngekuti vakasapiwa mitombo hai ii atizovakoni ndovatoona vaamabungu mupee mukati memataundi.

Maizviziya here kuti utano hwendxondo hwakakosha maningi mwukati mwemutumbi wemuntu? Ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kushandidzana nevamweni zvakanaka kumushando kwake.

Mukati mwemutumbi wemuntu tinoona kuti mune nxondo. Nxondo dzinosisa kunge dzakakwana kuti muntu akwanise kugarisana nevantu zvakanaka muntaraunda.

Hutano hwengonxo hwakakosha maningi mukati memuntu ngekuti hunoita kuti muntu akwanise kugarisana nevamweni zvakanaka mukati mendaraunda kana kuti kumishando kwake.

Utano hwakakosha maningi kunyanya nyany hwenqondo hunoita kuti antu akone kugarisana neamweni mukati munharaunda.

Inini mbune ndino sungirwa kuenda kuchibhehlera, kuti ndivhenekwe nqondo dzangu kuti dzakanaka here uye dzineutano here izvi zvinoita muntu azive paumire.

Nyamashi unou ukahamba ngetsoka dzako kuenda kuzvibhehlera unoona kune zvikwangwari zvakanyorwa .Zvikwangwari izvi zvinodetsera kufundise antu maringe nezveutano.

Mwaizviziya ere kutiMukati mwezvibhedhleya tinoona maningi vantu vanoziya maningi ngezveutenda vantu ava vanosise kuti detsera pona patinge teide kudetserwa.

Mukati mwezvibhehleya vantu vanosisa kuenda kunodetserwa kuburikidza ngekupuwe mitombo dzavanenge veida asi vakaitama vantu vanosisawo kuenda kundau dzavanoda.

Nyamashi unouyu tinoona kuti mukati mezvibhedhlera munoshanda vantu vakasiyana-siyana. Vantu ava vanosisa kutidetsera apo neapo petinenge teide kudetserwa ngedenda ratingadai tiinaro.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo. Tinobaona kuti vantu vanosisa kutanga vaenda kuzvibhedhleya kunohloiva vozoende kuzvitoro zvona izvozvo.

Mukati mwezvibhedhleya mwaizviziya ere kuti munoshanda madhokodheya, madhokodheya ane ruziyo pamusana pezve hosha dzakasiyana siyana, pamusana pezve utano.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zveshe zvinosisa kunge zviri padhuze mezvibhedhlera kudetsera antu kuti asazohamba pona apo panenge atama mitombo yemuzvibhedhlera.

Maizviziva here kuti mukati mezvibhehlera mune mitombo yakasiyana siyana asi mitombo iyi inochengetedzwa mundau idzo dzinenge dzichitonhorera mukuwo ngemukuwo.

Igwinyiso mukati mwezvibhehleya tinoningira kuti vanhuu vazhinji vanogumeyo vanenge veida kudetserwa ngenzira dzakasiyanasiyana ngeiyindaa tinosisa kuenda kuzvibhehleya kunohloyiwa.

Ngendaya yekuti muntu unenge wazwa denda unokone kufona kufonera vekuzvibhedhlera parunhare kuti vauye kokutwara ponapo paunenge usikasakoni kuhamba wotozviita.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira kuti mukati mwezvibhedhleya, vantu vanosisa kudetsereka kubudikidza ngekuhloiwa ngazi yavo, uye kubudikidza ngekupihwe mutombo.

Hutano hwakakosha maningi ngeiyi nda tinoona kuti vantu vazhinji vanofundiswa nevantu vemuzvibhedhlera maringe nezvehutano uye nekuchengetedza hutano.

Igwinyiso remene remene ndikaringira mukati mentaramo hwangu ndinoona kuti ndakafundiswa maningi ningi, ndinotarisa kudivi rezvehutano izvo taifundiswa ngemadhokodheya.

Mukati menharaunda dzatinogara tinoona kuti antu azhinji anofundira maringe nezveutano uye vanosisa kuchengetedza utano.

Zvemene-mene tikaringira tinoona kuti mukati menharaunda dzedu, vantu vanosise kufundiswa maringe ngezveutano, iyi ibaarinyaya yakakosha yaampho mundaramo mwedu.

Mukati mwendaramo muntu unosisa kuziya zviro zvakati kuti maringe ngehupenyu hwake, sekushambe nyara apo ne apo paunenge wabva kuzvimbuzi.

Ngendaa yekuti utano hwakakosha maningi, vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano hwawo. Izvi zvinodetsera ponapo muntu paanowirwa ngehosha, unokasira kuziya.

Muntu weshe unosise kufundiswa zvakanakira utano. Ngeiyi ndaa tinosisa kufundiswa ngeve kuzvibhedhlera mukuwo dzakasiyana-siyana kuti tizokwanisa kubetsereka.

Gwinyiso remene-mene, vantu vanosise kufundiswa maringe ngezveutano. Utano chiro chakakosha maningi uye kuti vantu vodzikisira sei hosha dziriyo nyamashi unowu.

Gwinyiso remene mene tikaningira nyamushi tinoona kuti utano chiro chakakosha maningi uye hunosisa kubadetserwa ngezveutano. Vantu vanosisahe kufundiswa maringe ngezveutano.

Igwinyiso remene- mene nyamashi unowu tikaringira mukati mendaraunda mwetinogara, vantu vazhinji vanofundiswa maringe ngezveutano hwawo, uye kuti vabhuirwe kuti vane kodzero yekuhinwa.

Igwinyiso remene mene. Vantu vanekodzero yekuziya maringe ngezveutano hwawo. Izvi zvinobadetsera yaamho ponapo pavangadai vazwa hosha otoziya kuti ndinoda kurumbe kuzvibhedhleya.

Kune ndaa yatinoona mukati mendaramo yedu tinoona kuti antu azhinji havazii kodzero dzawo dzekuti vahinwe. Ngendaa iyi vantu vamweni vanobafa ngematenda vakaata pamhatso.

Ngendaa yekuti antu anosisa kunge vaiziva mainge ngezveutano. Izvi zvakabatikoshera yaamho nekuti tinobabetsereka ponapo patinenge teida rubatsiro.

Muntu njee unosisa kunge weiziya zvakakoshera utano hwako. Utano chibaari chiro chakakosha yaampho uye utano tinosisa kuhungwarira kubudikidza ngekufundiswa ngezvahwo.

Utano hwakakosha maningi, uye utano hunosise kurambe hweingwarirwa mukati mweupenyu, ngekuti ndihwo hunoita kuti munthu urambe uri mupenyu mukati mwendaramo yako

Teitatarisa mukati memutumbi zevanhu tinoona kuti vantu vanobatwa ngehosha dzakasiyana uye vantu vanosisira kuziva .kuti vanekodzero kuzivaarimge ngezveutano

Vantu vemuntaraunda dzine zvibhedhleya vanosisa kuendeyo ponapo pavanozwa kuti kunyama dzavo dzinopanda. Ngekuti zvibhedhleya zvinobaadetsera yaambo pona patisingafungiri.

Mazviziya ere nyamashi kuti mukati muzvibhehlera munoshande andu anenge akatoenda kuzvikora zvepadera kuti vakone mushando yavo andu avo anosanganisire madhokotera nevakoti.

Igwinyiso remene-mene, tikaringira kuti mukati mezvibhedhlera, vantu vazhinji vanosise kudetsereka kubudikidza ngekurapwa pajekerere uye ngekupuwe mitombo inohina.

Mukati mezvikora tinoona kuti antu anoshanda kuzvibhehlera vanenge vakabve kuzvikora nekuti ruzivo rwavo rwunenge rwakanyanya.

Inini mbune ndakamboguma kuchibhehlera ndochoongororwa utachiona asi handina kubatwa hangu ponapo aishandisa midziyo dzekuchibhedhlera.

Nyamashi unou tikaningira tionoka kuti mukati mezvibhedhleya vantu vazvinji vanogumemwo vanenge veida kudetsereka kubudikidza ngehosha dzakasiyana siyana dzavanenge veizwa.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti madhokodheya mazhinji anoshandisa midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kuadetsera kuita mishando yavo nyore nyore pasina zvinonesa.

Nyamashi unouwu tikaringira mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti munoshanda vantu vakasiyana-siyana. Vantu ava vanosisa kutidetsera ponapo patinenge teizwa hosha.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanogumeyo ponapo pavanenge veida kubatsirwa kubudikidza ngedenda ringadai ravawira.

Nyamashi tinoona kuti muzvibhehlera vantu vazhinji vanokona kuendeyo ponapo pavanenge veida kuhloyiwa ngazi dzavo kuti vakwanise kudetsereka.

Mukati mezvibhedhlera munoshanda madhokodheya. Madhokodheya anoshanda kuhloya ngazi yedu kana mutumbi wedu, ozotibhuyira kuti tine hosha yakadini.

Nyamashi unowu tikapinda muzvibhehleya tinonoingira kuti vantu vazhinji vanotama mutombo mwona umwomwo asi ukatame mutombo vanokunyorere tsamba yekuti eunde kotsvaka kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Igwinyiso remene mene mukati mwezvibhedhleya vantu vanosisa kutama mutombo. Asi sandikuti chifa unopuve gwaro rekuti uende kutsvake mitombo kuzvitoro zvinotengese mitombo.

Iih antu woye mukati mezvibhedhlera mazuva ano mitombo yakunesa kuona asi aisi ndaa nekuti kune zvitoro zvinotengesa mitombo izvo ndizvo zvinodetsera nguwa yatinenge tatama.

Zvinoshamisa yaamho kuona mitombo ichihina hosha dzataiziya kuti idzi adzihiniki asi nyamashi mitombo yakugadzirwa inobarapa yaamho.

Maizviziva here kuti mitombo yekudhaya yaibahina hosha dzakasiyana mukati mendaramo dzevanhu izvi zvaimbanakidza maningi ngekuti nyamashi antu ave kushandisa mitombo yayo .

Igwinyiso mukati mezvibhehlera mune mitombo iyo yekuti kana tichida kudzivire hosha tinosisa kuyipuhwa mitombo iyo inombaishanda mbho.

Ndikaningira nyamashi unou ndiona kuti mitombo yakasiyana siyana mukati mwebichi dzeantu, uye muntu unopuwa mutombo kuchibhedhleya kubudikidza ngekuti une denda riri.

Tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera mune mitombo iyo inosisa kudetsera vantu vanenge veida kudziirira hosha dzakasiyana-siyana.

Gwinyiso remene mene mukati mwendaramo yedu tinoona kuti vantu vazhinji vanoenda kuzvibhedhleya kunohloyiwa ngazi yavo pedzepo vopuwe mutombo kana vabatwa ngehosha.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yakudhaya, mitombo yanyamashi kune inohina hosha dzakasiyana-siyana, koita imweni inodziirira hosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene mundaramo mwedu tinosise kudzingwarira, kubudikidza ngeutano hwetinenge teidzipa. Kana tikabatwa ngehosha, tinosise kuenda kuchibhedhlera topuwa mutombo.

Mukati mwezvibhedhleya tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosisa kutidetsera, pona apo patinenge tazwa kuti tine hosha ,kuti tine hosha kana patinenge tichida kudziirira hosha.

Utano chinhu chakakosha maningi mentaramo yemuntu ,uye hutano unosisa kuti muntu arambe echivhenekwa ngazi yake kuti ungadai isina utachiona here unopona maari kuti abetsereke.

Mwaizviziya ere, kuti mukati mwezvibhedhlera mune ndau iyo inohloiwa ngazi yevantu, kana kuti mutumbi wemuntu, kuti uonekwe kuti ungadai usina hosha here?

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodheya kuti avheneke ngazi yedu, wotibhuira kuti tingadai teirwara ngehosha ipi.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhedhlera tinona kuti mune ndau dzakasiyana-siyana, idzodzinosisa kuhloiwa ngazi ngemadhogodheya vozotibhuira kuti tinehosha yakadini.

Ngendaa yekuti vantu vanoenda kuzvibhehlera kunodetserawa kuhloiwa ngazi vanodetserwa kurwirwa kwemutoriro.

Zvakadi kunaka kuona ndau dziri muzvibhehlera. Idzo ndau dzekuti munhu unoenda kunondovhenekwa mwiri weshe kuonekwa kuti pangadayi ere pasina gomarara.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau dzakasiyana-siyana, idzo dzinosisa kudetsera vantu pavanohloyiwa ngazi yavo, kuti pabude utachiwana.

Taiziya ere teshe kuti mukati mwezvibhehlera mune ndau iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vaongorore mukati mwemutumbi wemuntu kuti ungadai asina hosha ere.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau iyo inohloyewa ngazi devantu kuti vazobwuyirwa kuti vangadai vane hosha ere?

Wakambozvibvunzawo ere kuti muzvibhehlera mumboitwa ngezvei mira ndikubwuire muzvibhedhleya munohloiwe ngazi kuti aina hosha ere ikaonekwa ine hosha munhu wotopuwe mutombo.

igwinyiso remene mene tikaringira mukati mezvibhehlera tinowone kuti ndau dzinoringirwa antu kuti vangadai vasina hosha here, indawo dzinoshanda antu mune ndau dzinoshanda antu vanenge vakanyatsa fundira nezvazvo.

Nyamashi tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuhloya ngazi yedu uye vazotibhuira kuti tine hosha iri.

Mukati mezvibhehlera ukagumeyo kune ndau dzinopindwa namadhogodheya chete. Ndau idzi ndidzo dzinohloiwa ngazi yedu kuti tiroronzerwa kuti tine hosha dziri.

Maizviziva here mukati mezvibhehlera mune ndau inoshandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuvheneka ngazi yevanhu kuti ingadayi ine hosha ipi

Mukati mezvibhedhleya tinoone kuti mune midziyo yakasiyana siyana, uye mune ndau dzakasiyana siyana idzo dzinoningirwa vantu kuti vakone kuzobhuirwa kuti vane hosha yakadini.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau yakasiyana-siyana, uye mune ndau dzimweni dzinohloyiwa ngazi yedu, kuti ionekwe kuti ingadai isina hosha here.

Inini mbune ndakaenda muchibhedhlera, ndochoovhenekwa ngazi yangu. Avheneka ngazi yangu vakaenda nayo mundawu iyo mevaida kuongorora kuti vazondibhuyira, kuti ndingadai ndine hosha here.

Igwinyiso remene kuti mukati mwezvibhehleya tinoona kuti munendau iyo inoongororwa mutumbi wemuntu ozobhuirwa kuti ungadai unehosha yakadini.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhedhleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa ngevanoziya ngezvayo kuti vahloye ropa revantu.

Vantu vechidzimai vano dose Ku ngwarira varumbwana nekuvaendesa kuzvibhehlera vatambire mitombo hwekudzivirira hosha dzakasiyana siyana.

Mukati mwentaraunda dzatinogara tinoona kuti varumbwana vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo kuburikidza ngevabereki vavo vanenge vaenda navo kuzvibhehleya. Izvi zvaka bainaka maningi.

Tinokurudzira madzimai apote achiendesa varumbwana avo kuti apote achihloyiwa nekuvhenekwa maringe nezve hutano hwawo.

Iginyiso remene-mene, vantu vechidzimai vanosisa kuziya maringe ngezveutano zvearumbwana avo, ngekuti arumbwana antu akakosha maningi uye anosisa kuhloyiwa mukuwo ngemukuwo.

Mukati mwendaramo dzevarumbwana tinoona kuti vabereki vacho vanosisa kuenda nevantu ava kuzvikora kana kuzvibhehlera zvinoita ongororo kuvarumbwana.

Mukati mwechibereko mwevakadzi chinosisa kuramba cheivhenekwa kuti varumbwana vabude vari vatano uye varumbwana ava vanosisa kurambawo veivhenekwa ngazi yawo.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoziya maningi maringe nezve midziyo yatinoona muzvibhedhlera mwona imomo.

Nyamashi unowu tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemwo kundohloiwa, asi kuti uhloiwe, panenge panotoshandiswa midziyo inoita zvona izvozvo.

Igwinyiso remene-mene, mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, uye midziyo iyi inosise kushandiswa ngemazvo ngevantu vanoziya maringe nezvazvo.

Muzvibhedhlera munobashamisa yaambo. Akiti woye tinosisa kuenda kuzvibhedhlera ponapo patinenge tarwara ngekuti ndau iyi inodetsera yambo.

Akithi woye, mukati mezvi bhedhlera tinoningira, toona kuti vantu vazhinji vanoshandemo vanoshandisa midziyo imweni yekuti vakonewo kuzvidzivirira kuti vasabatirawo hosha.

Mwazviziya here kuti mukati mwezvibhedhleya mune midziyo yakasiyana-siyana inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishando yavo zvirinyore.

Mwaiziya ere kuti nyamashi unou kuti mitombo inochengeterwa mumidziyo yakasiyana siyana mukati mezvibhedhlera kuti irambe yeishanda mishando yayo.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mukati mezvibhedhlera mune zvidziyo zvisingabvumirwi kuti muntu weshe weshe angobata ngekuti zvidziyo izvi zvimweni zvacho zvinoita mishando mikurutu.

Ndakaenda kuchibhedhlera ndeida kunohloiwa ngazi yangu ndeigumeyo ndakaone michini yaishandiswa ngemadhogodheya kuti avheneke ngazi yona iyoyo, izvi zvakabaakasika.

Ngendaa yekuti mitombo yakabawanda yaamho mukati mwezvibhedhleya. Tinoringira toona kuti mukati mwezvibhedhleya mwona imwomwo munemidziyo inoshandiswa kuchengetedza mitombo.

Nyamashi ndaguma muchibhedhlera pandaenda nemuzvare wangu waida kudetsereka. Ndaona aakuiswa zvimweni zviro midziyo dzemwo kuti akwanise kudetsereka.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswemwo. Asi midziyo iyi inoita kuti mushando wema dhokodheya ive nyore.

Igwinyiso remene mene. Tikaningira mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mitombo inobaashanda zvakasiyana siyana asi mitombo iyi inogara mukati mwezvidziyo.

Nendaa yekuti mukati mezvibhehlera mune midziyo yakasiyana siyana ,izvi zvinoita kuti basa remadhokoteya naanamukoti riite nyore pavanoriita.

Mukuwo dzinosiyana-siyana, dzaunoenda kuzvibhedhleya, ukaguma kuzvibhedhleya kune midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuti vakuvheneke ngazi, vakuningire kuti ropa rako riri kuhamba zvakanaka ere?

Gwinyiso randinoziya nderekuti, mukati mwemitombo dzatinoona muchibhedhlera, tinenge teiziya kuti dzinogara muzvidziyo zvakasiyana-siyana zvinochengetedze mitombo iyi.

Nyamashi unowu ndagume kuchibhedhlera kwandaenda kundobetserwa ndagumeyo ndaona kuti antu ariyo vaishandisa zvidziyo zvavaishandisa kuongorora ngazi yevantu.

Mukati mezvibhedleya ukagumemo, unowona midziyo yakasiyana siyana ,midziyo iyi inoshanda nenzira idzo dzinokomba muntu kuti ropa rake rinorumba zvakadini uye muiri wake wakamira zvakadini.

Gwinyiso randinoziya nderekuti mukati mwezvibhedhleya, vantu vazhinjj vanoshandisa zvidziyo zvakasiyana siyana kuti zvidetsere ponapo pavanenge veivheneka hosha.

Maizviziya ere kuti mukati mezvibhehlera mune midziyo yakasiyana siyana, midziyo iyi inosisa kushandiswa nemadhogodheya kuti mishando yavo iite nyore pona pavanoyiita.

Mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana, iyo inosise kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yawo iite nyore pakuiita.

Mukati mwezvibhedhleya tinoringira toona kuti mune midziyo yakasiyana siyana asi midziyo iyi ine zvayakakoshera mukati mwona imwomwo ngekuti imweni yacho inoite kuti mishando yemadhokodheya ive nyore.

Igwinyiso remene mene ,tinoringira kuti mukati mezvibhehlera mune mudziyo yakasiyana siyana inobetsera kuti basa remadhogodheya rive nyore.

Ndakamboenda muzvibhedhleya umweni musi wandaiya nemundani mwaithlisa. Ndeigumepo ndakaona dhokodheya otore mushonga mune umweni mudziyo waiya mukati mwandaiya.

Mukati mezvibhehlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vabetsereke konapo pavanoda kuita mushando yavo.

Igwinyiso remene mene mukati mendaramo yedu tinopinda muzvibhedhlera teiona midziyo yatisingasivi ngemazina asi midziyo iyi inobashanda yambo kuzvina nekuongorora hosha.

Mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo iyo inoshanda mishando yakasiyana siyana imweni midziyo inoshandiswa kuchengetedza mitombo yakasiyana siyana.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti mutombo muzhinji ino inogara muzvidziyo zvemuzvibhedhleya izvi zvakanaka maningi ngekuti mutombo iyi inoramba yeitontorera nguwa dzeshe.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mwezvibhedhlera tinoona kuti mune ndau idzo dzinenge dzine midziyo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa ngemadhokodheya kana vana mukoti.

Mukati mwechibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyanasiyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishando yavo zvirinyore.

Mukati mezvibhehlera, tinoona kuti vantu vazhinji vanoendemo kuti abetsereke nendaa yekuti mune zvidziyo vanozopinde kubetsereka pane zvavaifungira.

Dzimweni midziyo dzatinoona mukati mezvibhedhlera atitozii nemazina adzo asi vanoshandamo vanobadziziya ngekuti vanenge veifundira vari kuzvikora zvepadera midziyo idzi.

Ngendaa yekuti mitombo inosise kugara pakachena, tinoona mukati mezvibhedhlera kuti mune midziyo iyo inogara mitombo dzakasiyana-siyana, mikuwo dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso risingadi kupikisa, nderekuti midziyo yemuchibhedhlera imweni yacho yakabaanaka yaamho, uye movha dzirimo ndidzo dzimweni dzemidziyo dzemuzvi bhedhleya.

Inini wemene ndakamboenda kuchibhedhleya. Ndagumeyo ndochohloiwa nadhokodheya. Kuti ndingadai ndisina hosha ere. Asi waisaita nemadziso ake, waishandisa midziyo yemuzvibhendleya mwona umwomwo.

Muzvibhehlera tinoona mune dziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhogodheya kuti basa ravo rireruke tinoona munoiswa manaiti ayo anoiswa mitombo

Mayizviziya ere kuti mukati mezvibhedhlera munemidziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo iyite nyore pavanoida.

Igwinyiso remene mene ,mukati mezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana .Midziyo iyi inosisa kushanda mishando yayo ,kudetseredza vona vanorwara uye hosha kurwisa.

Mukati mezvibhedhlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana inoshandiswa nemadhokodheya kuti mishando yavo iite nyore kuita.

Igwinyiso remene mene tikaningira mukati mezvibhedhlera tinoona mune midziyo inoshandiswa midziyo iyi tinosisa kungawaria mukuwo ngemukwuo adetsereke.

Igwinyiso remene-mene tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune mitombo iyo inochengeterwa mumidziyo yakasiyana-siyana mukati mwezvibhehleya mwona imwomwo.

Maizviziya ere kuti mukaguma mukati mwezvibhedhleya munoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana, iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti mishando yavo ive nyore.

Igwinyiso remene mene mitombo inoshanda zvakasiyana siyana uye kune mitombo inosisa kutorwa zuva ngezuva zveisiyana ngekuti muntu ukadai ane hosha iri paari.

Igwinyiso remene-mene, tikaningira mukati mwezvibhedhlera, tinoona kuti mune mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosise kutidetsera pona apo petinenge tauyirwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Igwinyiso remene-mene. Tikaningira mukati muzvibhehleya tinoona kuti vantu vazhinji vanosisa kupuwe mutombo, ponapo pavenenge vazwa kuti pane hosha iri pavari.

Nyamash uno tinoningira kuti mukati mwendaramo dzedu vantu azhinji ava kupona kubudikidza nokumwa mapiritsi kana mitombo yanyamashi izvi zvakabaa naka yamho...

Mutombo yaayo nyamashi yabaasiyana nemutombo yekudhaya ngekuti mitombo iriyo nyamashi inosisa kuponesa avo vanenge veizwa hosha dzakasiyana-siyana mukati mwemitumbi dzavo.

Igwinyiso remene-mene kudai, tikaningira nyamushi uno tinoona kuti mitombo yaayo, inosise kuhina hosha dzakasiyana-siyana mukati mendaramo dzevantu.

Mitombo yanyamashi inoshandiswa zvakasiyana-siyana. Kune mitombo inoita zvekumwiwa. Koita mitombo iyo inoita zvekudzodzwa, koita mitombo inoita zvekubaiwa mutumbi wemuntu

Mukati mezvibhehlera muntu ukarwara ngehosha yakasiyana siyana nopihwa mutombo vokuronzerazve kuti mutombo uwowo unosise kuutora kwemazuva manganai

Maizviziva here kuti mitombo nyamashe inorapa hosha dzakasiyana siyana mukati memitumbi yemunhu uye mitombo iyo inosisa kugara panotonhorera nguva dzeshe.

Vantu vazhinji tinosisa kuenda kuzvibhedhleya kunodetsereka. Ndau iyi inobaadetsera ngekutipa mitombo dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu.

Mitombo yanyamashi, kune inoita zvekudzodzwa panenge pakakuwara kana kuti panopanda, koita mitombo iyo inoita zvekubairwa muntu kuti akwanise kubetsereka.

Maizviziva here kuti mukati mwendaramo dzedu tinoona kuti tikaguma muzvibhedhlera vantu vazhinji vanohloiwa kubudikidza ngemidziyo inenge iri mona imomo muzvibhedhlera.

Inini mbune ndakambomwe mutombo ponapo pandaiya ndarware ngebesha. Iii mitombo yanyashi inobashanda yaampho yakashanda pasina kana kumbofungira.

Igwinyiso remene mene tikaningira nyamashi uno tinoona kuti mitombo yabawandawo yambo. Izvi zvinokomba kuti hosha chaidzo chaidzo dzatowandawo. Asi tinosisa kuenda kuzvibhedhlera kundohinwa.

Ngendaa yekuti mitombo inosiyana-siyana kuti inohina chiinyi. Vantu tinosise kupiwa mitombi iyi kuzvitoro zvinotengese mitombo kana kuzvibhedhleya.

Maizviziya ere kuti mitombo yetinoona nyamashi unowu mitombo yakanaka yamho ngekuti mitombo iyi tikaishandisa yamho inobapedza hosha kuti papata hosha kupera.

Mitombo yanyamashi tikaitama kuzvibhehleya tinosisa kuitsvaka kuzvitoro zvinotengesa mitombo izvi ndizvo zvinoita kuti tidetsereke ponapo patingadai tabatwa ngehosha.

Nyamashi ndaenda kuchibhedhleya ndakabatwa nebesha iii ndapiwe mutombo ndazwa mhiro dzangu idzi dzovhurika ngokuti ndakanga ndisingachakoni ngokufema ngemiro.

Igwinyiso yemene mene, mukati mwezvibhedhlera ponapo patinorwara, tinosisa kupuwe mutombo yakasiyana siyana, asi mitombo iyi inosisa kutorwa sema bhuyirwe azvinenge zvakaitwa.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yanyamashi mukaitama kuchibhedhela, munonyorerwa tsamba kuti muende kuno itsvaka muzvitoro zvinotengesa mitombo. Zvitoro izvi zvinobaatidetsera yaamho.

Ngeri mweni gore ndakabarwara kakurutu. Ndichiendeswa neni kuchibhedhlera ndei gumeyo vakandipa mitombo kuti ndisaramba ndeirutsa. Iiii mutombo inoo wakashanda.

Nyamashi ndaiya ndine besha risingaiti. Raiye rakaite kuvhara miro dzangu, asi ndazopuwe mutombo ku chibhedhlera, ndochogumeyo, hino izvezvi ratonyarara.

Igwinyiso remene mene mitombo ino siyana mukati mwendaramo dzewantu uye dzinosisa kutore mitombo yetinenge tapuwa kuzvibhedhleya toitora semabhuirwe azvinenge zvaitwa nadhokodheya.

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwebdaramo yedu tinobaa ona kuti zviro zvachinja yaampo ngekuti karetu vantu vaiya vasina mitombo yatinoona nyamashi asi vaidetsereka.

Nyamashi unowu tikaningira tinoona kuti vantu vazhinji vanotsvaka mitombo mukati mezvibhedhlera izvi zvinobadadisa yambo ngekuti vantu vanodetsereka pona pavanenge vachida rubatsiro.

Zvakadini kunaka, kuone mitombo inotidetsera ponapo patinenge tawirwa ngehosha. Iyi inyaya yakabaanaka yaamho, ngekuti hatifi kubudikidza ngehosha dzemahara.

Ngerimweni gore ndakaenda kuchibhedhleya ndochogumayo ndochodhibana nadhokodheya ochondipa mutombo yaayo nyamashi kuti ndidzodze parenje rangu raiye rakatsva.

Mitombo yanyamashi vamweni vanobaaitora zvisizvo, ndinoona mukati munharaunda dzetinogara vamweni vakutora mitombo iyi kuiita zvinodhaka izvo zvisingadakadzi.

Amuna woye maizviziya ere nyamashi unoyu kuti vantu vakubashanja yaamho ngekuti mitombo yaakugadzirwa nyamashi inobashanda aimbonyeperi inobahina zvemene mene.

Vantu vemundaraunda matinogara vanoenda kuzvibhedhlera kopuwe mitombo idzi dzinoita kuti vagare vakagwinya uye mitombo idzi dzinodetsera yamho.

Mitombo yanyamashi, imweni yacho inochengetwa muzvibhodhleya, ngekuti inenge yakaita mvura kana kuti inenge asiri maphirizi.

Nyamashi unowu tinoningira kuti mukati mezvibhedhlera mune mitombo yakasiyana siyana, mitombo inosisa kushandiswa nevantu avo vanenge vaonekwa vane hosha.

Mitombo yanyamashi ibaari mitombo yakanaka yaambo, mitombo iyi inosisira kutidetsera pona apo patingadai tazwa nyama dzedu dzeipanda kana kudini, inotidetsera

Igwinyiso remenemene tikaningira mukati mwezvibhehlera tinoona kut mune mitombo yakasiyana siyana. Mitombo iyi inosisa kutidetsera pona apo patinenge taremerwa ngehosha

Ngerimweni gore ndakaenda kuchibhedhlera pona apo ndanga ndabatwa nebesha ndakagumeyo vochondipa mitombo yavakandipa mitombo ye yaibashanda yambo nanyamashi ndichiri kuirangarira.

Gwinyiso remene-mene mukati mendaramo yedu, tinoningira toona kuti nyamashi votorarana unouyu vantu vazhinji vane mitombo yavanoshandisa kuti varambe vakagwinya.

Ngenda yekuti mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yakudhaya mitombo yanyamashi inosisa kugara panotonderera uye varumbwana avasisi kuibata ngekuti vangazofa ndiyo.

igwinyiso remene mene antu azhinji munharaunda yatinogara vakushandisa Mitombo yanyamashe kudzivirira hosha

Nyamashe uno tikaringira tikaona kuti mukati memitombo irikugadzirwa nyamashi, tinoona kuti dzinohina hosha dzakasiyana siyana uye hosha dzinobaatotya mitombo yanyamashi.

Maizviziya ere kuti mitombo nyamashi inosisa kuchengetedzwa panotonhorera? Ngekuti ikasagara panotonhora inenge isingachashandi basa rakhona.

Igwinyiso remene mene, mitombo yekaretu yasiyana nemitombo yanyamashe nekuti imweni yacho inogara mumapepa imweni yacho mumidziyo yakasiyana siyana.

Ukakarakadza mitombo yawakamwa kartu, unosisa kuziya kuti hosha dzibariyo zvemene, uye mitombo dzanyamashi kuti dzinobaa hina hosha dzona idzodzo dziriyo.

Nendaa yekuti antu azhinji anotya kuenda kuzvibhehlera amweni anosisa ,kuyendeyo kuti vapiwe mitombo vasazofira pakanyi pavo kubudikidza nekurwara.

Gwinyiso remene mene nyamashi tinoningira kuti kwane mitombo iriyo mitombo iyi inosisa kushandiswa ngemhando dzakasiyana siyana kune inodzidzwa, koita inomwiwa neinobairwa.

Maizviziya ere kuti mitombo yanyamashi yabasiyana ngemitombo yekudhaya ngekuti tikaningira mitombo yanyamashi inohina hosha dzakasiyana siyana uye inosisa kugara panotonhorera nguwa dzeshe.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanotenge mitombo mukati mwezvibhedhleya, vamweni vanodzitorawo kuzvitoro zvinotengese mitombo, asi dzinobashanda mitombo dzanyamashi idzi.

Ndakaenda kuchibhehlera ndichida kuhinwa maronda andaiva nawo pamurenje, zvino vekuchibhehleya akandibuyira kuna ahana mitombo akandinyorera tsamba ndochondoutsvaka kuzvitoro zvinotengese mutombo.

Igwiso remene mene tinoziya kuti utano wendxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo dzevantu ngekuti zvinoita kuti vantu vasaa madungumupee uye kune zvikora zvinotofundisa vantu ava.

Gwinyiso remenemene utano hwenxondo hwakakosha maningi mukati mwendaramo yevantu ngekuti hunodetsera vantu kuti vahinwe muhosha dzakasiyana siyana uye vave vantu pane vantu.

Ngendaa yekuti utano wenqondo wakakosha maningi antu asina utano hwakanase kukwana hwenqondo vanosise kupuwe mitombo kuzvibhehlera kuti vasanyanye kuite mabungu mupeya

Utano hwengqondo hwakakosha maningi mukati mwemitumbi wemuntu, ngekuti utano uhwu ndihwo unokhomba kuti muntu unokona ere kugarisana nevantu zvakanaka.

Ngendaa yekuti vantu hatizi kufanana munyika, kunewo vane masoro akashata. Ndxondo dzavo dzinenge dzakarashika, vanogadzirirwawo kwavo kwevanogara veifundiswa.

Mai zviziya ere kuti utano hwe ndxoko hwaka kosha maningi mukati mwe ndaramo ye muntu ngekuti ndxondo dzinoita kuti muntu ave muntu pane vantu uye akwanise ku shandidzana ne vamweni zvakanaka.

Igwinyiso remenemene vantu vasina utano hwenxondo hwakakwana vanosisa kuendeswa kuzvikora kwavo uko kwavanofundiswawo vari vega veifundiswa zvakasiyana siyana.

Inini ndemene ndikaita murumbwana wangu ndinenge ndeiyenda naye kuchibhedhleya kuti arambe eyihloyiwa mukuwo ngemukuwo kuti adzivirere hosha dzakasiyanasiyana dzinobata varumbwana.

Mwaizviziya ere kuti varumbwana vanosisa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhleya Kuti vanohinwa hosha dzingadai dzeida kuvamomotera kana kudzivirirwa hosha dzona idzodzo.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana vedu, tinosisa kuramba tiienda navo kuzvibhedhleya kuti vaende kobetsereka. Izvi zvinoba hina varumbwana vedu ngemukuvo kuti vasafa ngehosha dzemahara.

Iii akhitiwoye ,varumbwana avana chavanoziya. Ngendaa iyo, tinosisa kuenda navo kuzvibhedhleya kuti varambe veihloiwa ngemitomumwiri yavo ,kuti ungadai usina hosha ere.

Igwinyiso re mene mene varumbwana vano sisa kuramba veyi hloyiwa maringe nge zveutano hwawo ngekuti utano chibai chiro chakabai kosha maningi mukati mwe ndaramo ye muntu.

Igwinyiso remene-mene. Varumbwana vanosisa kuramba veiendwa navo kuzvibhedhleya ngekuti kune hosha dzinobata varumbwana vedu. Ngeiyi ndaa vanodzivirirwa.

Varumbwana chiro chakakosha maningi mukati mendaramo dzedu. Ngeiyindaa vanosise kuramba veihloyiwa kuzvibhedhlera, kuti vaonekwe kuti havana here hosha ingadai ichivashungurudza.

Mukati mwenharaunda dzetinogara mune varumbwana. Varumbwana ava vanosisa kunge veiramba veipuwa mitombo yekudzikisira hosha mukati mwendaramo yavo.

Nendaa yekuti mukati mezvibhedhlera varumbwana vanosisa kuenda kunobetserwa uye varumbwana vanosise kupuwe mishonga wekuti vasabatwe nehosha

Varumbwana vanosisa kuenda kunohloyiwa ngazi yavo nguwa ngenguwa ngekuti vanobatwa ngehosha dzakasiyana siyana mukati mendaramo yavo ngeiyi ndaa vanosisa kudetsereka ngekuhloiwa.

Nyamashi unowu ndaenda kuchibhedhleraa ndochoenda koovhenekwa ngazi yangu, kuti ingadai ine utachiona ere. Ndochoobhuirwa kuti inini andisati ndaane utachiona uri pandiri.

Antu azhinji anenge eifunga kuti kusaenda kuzvibhedhlera zvinodadisa asi zvinenge zveibaadhanisa.

Utano hwemuntu hwakakosha maningi. Ngeiyi ndaa vantu vanosisa kuramba veihloyiwa ngazi yavo kuti vabhuirwe kuti vangadai vasina here hosha inopona pavari.

Igwinyiso remenemene vantu tinosiyana mafungiro edu. ASI ini ndinofunga kuti muntu inosisa kuramba weihloiwa ngazi yako kuti ingadai isina ere mhosva.

Nyamashi unowu tinoningira kuti vantu vazhinji vanoziva maringe nezvehutano hwavo ngeiyi ndaa muntu anosisa he kufunda kuti akwanise kuzvingwarira.

Inini ndiri muntu uyani, unodzingwarira maningi ngekuti ndinozvida. Ngendaa iyi ndinoramba ndeivhenekwa ngazi yangu, uye ndinoenda kuchikora kuti ndinasirire ramangwani rangu.

Inini mbune ndinoba adzingwarira ngeiyi ndaa ndinosisahe kuenda kuchikora kuti ndizoonawo kamushando kangu, konako kandichazokwanisa kuriritira mhuri yangu yamangwani.

Mukati mwendaramo dzevantu tinosisa kuti vantu vavhenekwe ngazi yavo mukuwo ngemukuwo kuti vaonekwe kuti vangadai vasina here hosha inorarama pavari .

Igwinyiso remene mene. Muntu njee unosisa kudzingwarira kubva kuhosha dzakasiyana siyana. Asi audzingwariri ngemadziso ega asi ngekuramba wakahloiwa ngazi yako kuti haina hosha here.

Igwinyiso remene mene munhunje unosise kudzingwarira kubudikidza ngekuzvichengetedza maringe ngezveutano hwake ngekuhloyiwa ngazi yake mukuwo ngemukuwo dzakasiyana.

Zvakadini kunaka mbune muntu kana weidzikona kudziriritira ngekuti vantu vazhinji havakoni kudzingwarira apa kudzingwarira kunokurwisa mune zvakawanda.

Ngenda yekuti vantu vazhinji vanoenda kuzvikora kundofundiswa muntu unosisawo kutsvaka chako chaunoita mukati mendaramo yako kwete kuti uite mbavha.

Ngendaa yekuti vantu vazhinji vanoziya kuti muntu unosisa kuhloiwa mukuwo ngemukuwo izvi zvinodetsera vantu kuti vaziye utano hwavo.

Ii akhiti woye muntu unosisa kudzingwarira muntu unosisa kuziya kuti ukaenda kuchimbuzi nyara dzako dzinoshambwa ngesipo kuti dzichene.

Mwaizviziya ere kuti mukati mezvitoro zvinotengese mitombo, vanovhunza muntu tsamba inenge yabharwa nadhokodheya kuti muntu akwanise kutengeserwa mitombo.

Nyamashi ndaenda kuzvitoro zvinotengesa mutombo ndigumeyo ndababetserwa maningi. Vochoto ndironzera kuti mutombo vakona vovo ndino baumwa sei kuti ndihinwe hosha.

Zvikora zvepadera zvinofundisa vantu avo vanozoenda kunozoshanda muzvitoro zvinotengese mitombo. Izvi zvakabaanaka ngekuti vantu vakafunda avatipi mitombo isiyo.

Mwai zviziya ere nyamashi kuti mitombo inoshanda zvakasiyana siyana mukati mwe ndaramo dzedu uye mitombo iyi tinosisa kuiona kuzvi bhedhlera kana kuzvitoro zvino tengese mitombo.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo zvinosisa kunge zviri pasinde nezvibhehleya kuitira kuti vantu vasazohamba mimango mikurutu veitsvaka zvibhehleya zvona izvozvo.

Ngerimweni gore ndakaenda kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, ndeyigumeyo ndakapuwa mutombo wachona. Ndochoramba ndeyibhuyirwa kuti mutombo uyu unosisa kuwushandisa zvakadayi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvibari zvitoro zvakanaka yambo, zvitoro izvi zvinosisa kutidetsera ponapo patinenge teyida mitombo yatinenge tatama mukati mezvibhedhleya,

Ngendaa yekuti mukati mendau dzinotengesa mitombo, muntu anosise kuuya ngetsamba yaakanyorerwa nadhokodheya kuti akwanise kutenga mitombo. Izvi zvinoomesera antu.

Gwinyiso yomene mene muzvitoro munotengeswe mitombo , vanosisa kudetsera muntu weshe, unenge echida mitombo iyi kana aine tsamba, uye vano sisa kubhuuye kuti mitombo yacho totora seyi.

Mukati mezvitoro zvinotengese mitombo, vantu vazhinji vanoendemwo vane tsamba yekuti vakwanise kutengeserwa mitombo yakhona. Usina tsamba pamweni zvinorema kuitenga.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo zvakabatikoshera yaambo mukati mwendaramo yedu. Ngekuti zvitoro izvi zvinotidetsera ponapo patinenge tatama mitombo mukati mwezvibhedhleya.

Mwaizviziya ere kuti Mitombo yemuzvibhehleya inosisa kunge ine payakanyorerwa kuti tizoona kuitengeserwa ngeiyi ndaa vantu tinosisa kuenda netsamba .

Nyamashi ndaenda kuchibhedhlera ndine hosha yandaiya ndinayo. Hino vekuchibhedhleya vabanditamire mutombo vakanditi ndinosisa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo ndochoendeyo kwakutomuona mutombo wakhona.

Igwinyiso remenemene mukati mwezvitoro zvinotengese mitombo tinoona kuti mune vanthu vanoziya maningi nezvemitombo uye vanhu avo vanosisa kutibhiira kuti mutombo uwowo unoshandiswa sei.

Igwinyiso re mene mene tika ningira kuti mukati mwe zvitoro zvino tengese mitombo vantu vazhinji vano shandemwo vano kona maningi basa ravo uye vanobai tidetsera yambo.

igwinyiso remene remene tinoziva mukati mezvitoro zvinotengeswa mitombo mune vanhu vanoshandemwo vakatoenda kuzvikora zvepadera kuti vafundire maringe ngezvemitombo

Muzvitoro zvinotengesa mitombo tinoningira toona kuti vantu vanoshandamo vazhinji vakhona vanenge vakafundira maringe nezvekutengese mutambo iyi.

Maizviziya ere kuti zvibhehleya nezvitiro zvinotengese mitombo zvinosisa kune zviri pasinde ngepasinde kuti vantu vanotsvake mitombo vasazohamba mimango mikurutu kuti vatsvake mitombo iyi.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri pasinde ngezvibhedhleya kuite kuti vantu vasazohamba mumwango mukurutu veitsvake mitombo.

Nyamashi tinoningira kuti mukati mezvitoro zvinotengesa mitombo munoshanda vantu vanoziye maningi nezvemutambo iyi uye vantu ava vanosisa kutidetsera.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvibari zvitoro zvakanaka yambo mukati mwentaraunda yedu ngekuti zvinotodetsera ponapo patinotame mitombo mukati mwezvibhedhleya ikweyo tinoiona.

Igwinyiso zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zviri padhuze nezvibhedhlera kuti vantu vasahambe mimango mikurutu kutsvaka zvibhedhleya zvakhona.

Mundau matinogara tinoona kuti muzvibhehlera zvakabadira manhingi uye tikatama mitombo kuzvibhehlera tinosise kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Igwinyiso remene-mene, muzvitoro zvinotengeswe mitombo. Tikagumemo, tinoona kuti vantu vazhinji vanoziya ngezvemitombo iyi kunyanya-nyanya vanoshandemo mwona umwomwo.

Karetu tinoziya kuti hosha yaiti ikanesa vekuzvibhedhlera vaihamba veifundisa vantu maringe nezve hosha. Asi zvineizvi pane zvikwangwari zvetinongoona zvakanyorwa.

Igwinyiso remene mene mukati mwentaraunda dzetinogara tinopota teiona vantu vekuzvibhehleya veihamba veitifundisa maringe ngezveutano vakabata zvikwangwari.

Nyamashi tikaningira tinoona kuti utano chiro chakakosha naningi. Ngeiyi ndaa vekuzvibhehleya vanohamba veifundisawo vamweni maringe ngezveutano hwawo.

Nyamashi unou tikamuka kune hosha yaita mukurumbira, tinoningira kuti vantu vekuzvibhedhlera vanohamba vechifundisa antu maringe ngezveutano vakabata zvikwangwari.

Igwinyiso remene mene vantu vanosisa kufundiswa maringe ngezveutano uye zvakakoshera utano mukati mwendaramo yedu uye hosha dzingadai dzeinetsa mundaraunda.

Zvakadini kunaka muntu kana weifundiswa maringe ngezveutsanana ngevekuzvibhehleya. Vekuzvibhohleya hapana pavanosiya, vanotironzera zveshe kuti tinge tine ruzivo. .

Maizviziya here kuti mukati meupenyu, vantu vazhinji vanofundiswe maringe nezveutano kuburikidza ngevantu vekuzvibhehlera vanodetsera.

Eya tinoningira kuti mukati mwezvibhedhlera, mune zvikwangwari zvirimo zvikwangwari izvi zvinobatifundisa yaambo ngekuti zvinotifundisa maringe ngezveutano.

Nendaa yekuti hosha inenge yanetsa muntaraunda ,tinoringira toone vantu vekuzvibhehlera vanouya veyifundisa antu muntaraunda imomo kuti vagone kuchengetedza ntawu yavo.

Mwaizviya ere kuti mukati mwentaraunda dzatinogara kune vanohamba vakabata zvikwangwari veitifundise maringe ngezvekudzivirira hosha dzakasiyana siyana mundaramo mwedu.

Neumweni mukuwo tinoona vantu vemuzvibhedhlera veihamba vakabata zvikwangwari veibhuira vantu kana kufundisa maringe zvakakoshera vantu kuti vane utsanana.

Akiti woye pane gore ranesa chirwere chemundani nekuchaya vantu vemuzvibhedhlera takazoona vouya mumiganga medu veitifundisa tohina sei hosha yona iyoyo.

Ngendaa yekuti utano hwakakosha maningi kumadzimai. Vantu ava vanosisa kuramba veivhenekwa chibereko chavo chichionekwa kuti chingadai chisina gomarara ere.

Akhiti woye, antu echidzimai anosisa kuramba eivhenekwa chibereko chavo kuzvibhehlera, kuti va bhuyirwe kuti vangadai vasina here hosha inopona pavari.

Nyamashi unowu, tikatarisa vantu vechidzimai vanosisa kuramba veivenekwa chibereko chavo, vechionekwa kuti chingadayi chisina hosha ere inopona pachiri.

Utano wemadzimai hwakabakosha yaambo nekuti antu aya vanosisa kuramba veivhenekwa ngazi yavo mukuwo ngemukuwo kuti aonekwe kuti havana gubo chirwere chingadai chiri mavari.

Mukati mwechibereko chevadzimai munobata inozi gomarara rechibereko ,ngeii ndaa kuramba vaehleiwa kuti vanosisa ramba veihleiwa kuti vanodai ere vasina gomarara rona iroro.

Vantu vechidzimai vanositsa kuramba vaihloyiwa maringe negomarara rinobate chibereko .Ngeiyi ndaa vanositsa kuramba vaivhenekwa mukuwo ngemukuwo kuti vaonekwe kuti avana ere gomarara .

Vantu vanofana kuramba veisisa veihloiwa maringe nezvei hutano hwavo kuti vaone kuti vadzivirirwa hre kubva kudenda regomarara rechibereko.

Vantu vechidzimai vanosisa kuramba vachivhenekwa ngazi yavo mukati mezvibhehlera kuti vaonekwe kuti havana here gomarara remukati rechibereko.

Utano hwakakosha manhingi mukati mentaramo dzeantu kunyanya-nyanya hutano wemuntukazi ,hunosisa kuramba evenekwa kuti ungadai asina hosha yegomarara paari

Amunawoye vantu echidzimai vanosisa kuramba vevhenekwa chibereko chavo kuti vabhuyirwe kuti vangadai vasina hosha here sehosha dzegomarara dzechibereko.

Igwinyiso remene mene vantu vechidzimai vanosisa kuramba vakahloyiwa kuti avana gomarara ere rinobata chibereko chavo vapuwe mutombo.

Igwinyiso remene-mene, vantu vechidzimai vanosisa kuramba veihloiwa chibereko chavo. Kuti chionekwe kuti hachina gomarara ere kana utachiona ungachibata. Ngekuti vantu ava vanobajairirwa ndizvo hosha idzi.

Ngerimweni gore ndakambodawo kuita zvekurumba izvi. Yee ndakabaazvikorera, ponapo pandakawa ibvi rangu rikazvimba uye raipanda. Ndakapuwe mitombo ,rikatonyarara mumazuwa matanhatu.

Imwe mitombo yakambai siyana siyana mukati mendaramo uye mitombo inoshandiswa kudzodza ponapo muntu paanenge akuwara. Zvinosiyana nekuti muntu unenge akuwara eyiiteyi.

Igwinyiso remenemene, tikapinda mukati mekurumba usizi kujaira kurumba, unokone kukuwara marenje ako opanda neiyi ndaa unofana kupuwa mutombo unokuhina.

Mitombo inobasiyana siyana mukati mendaramo dzedu kune mitombo idzo dzinoshandiswa kuvheneka ngazi dzevantu kana kudzivirira hosha dzevantu.

Maizviziva here kuti vantu vaya vanorumba vakakuvara vanotore mitombo yakasiyana siyanakuti vanyaradze mabando, kana kuti pavanenge vakuvara nemitombo yanyamashi

Igwinyiso remenemene mukati mezvibhedleya munorapwa vantu vanehosha dzakasiyana siyana ,kubva kunevanenge vakakuvara marenje kubudikidza nekurumba vanotopiwe mitombe yekunwa .

Nyamashi unowu tikaringira mukati mwemutumbi wemunthu usizi kujaire kurumba, ponapo peanorumba iiih, unobatwa ngemakumbo anorwadza. Makumbo ake anobaapanda asi unosise kupuwe mitombo.

Pandakakuwara murenje ndakapuwa mutombo wandakapuwa kuti ndikwanise kuumwa, asi mitombo uyu wakabaashanda yaamho pandakaumwa ndakazwa murenje wangu usikachapandi.

Igwinyiso remene mene mitombo yakasiyana siyana inohina zvakasiyana siyana. Tikaringira kune mitombo iyo inopuwa vantu vanoita zvekurumba vanenge vafenda kuti vaone simba rekurumbahe.

Imweni ndao yatinosisa kuramba tiyi gwinyisira seantu, intawo yekurumba -rumba, nekuti kurumba kunodetsera yamho kuti untu ukakuwara wotopiwa mitombo.

Maizviziya ere kuti mukati mwezvibhedhlera mune mitombo iyo inoshandiswa kuhina vantu, vanenge vakuwara ngekurumba kana ngemijaho.

Nyamashi unowu tinoningira kuti muganga mungava matinogara vantu vazhinji vanosisa kuhinwa kubudikidza ngekuwara kuburikidza nemarenje awo.

Mitombo yakudhaya yasiyana nemitombo yanyamashi ,nekuti mitombo yanyamashi inohina hosha dzakasiyana siyana mukati mentaramo dzeantu.

Muntu usizi kujaira kurumba hayi akarumba ndipo patinoona payani ofenda kana kuti kukuvara murenje. Asi akafenda, tinosisa kumupa mutombo unoenderana naye.

Mukati mwezvibhehlera tinoona kuti mune midziyo yakasiyana-siyana iyo inosisa kushandiswa ngema dhogodheya kuti mishando yavo iite nyore.

Utano hwakakosha maningi mukati mendaramo dzevantu ,ngeiyi ndaa tinoona kuti mukati mezvibhehlera mune midziyo inoshandiswa kuchengetedza antu anenge akusakwanisa kufema eha.

Igwinyiso remene-mene, tinoringire kuti mukati mezvibhedhlera vantu vazhinji vanodetsereka kubudikidza ngemidziyo yetinoona mukati mwona umwomwo. Inobaashanda yaamho midziyo iyi.

Igwinyiso remene mene. Tikaningira mukati mwezvibhehleya tinoona kuti mune midziyo yakasiyana siyana iyo inosisa kushandiswa ngemadhokodheya kuti vaite mishandonyavo nyore.

Zvimweni zviro eree! Atibaazii kuti zvakagadzirwa sei, asi abaari maninji. Ndaguma muchibhedhleya ndochoonà mudziyo umweni unoiswa pachikunwe kuti uhloye.

Antu azhinji anosisa kuenda kuzvibhadhlera ponapo paanozwa kuti kune nyama dzawo dzapanda ngekuti kuzvibhadhlera kune midziyo yakasiyana-siyana inoshandiswa kuhloya ngazi yemuntu.

Vanthu vainasira mitombo yekudhaya, vaiinasira kubva kumumbiti dzakasiyana-siyana, uye mbiti idzi dzimweni dzaiya paberere remuzi dzawo kuti vakwanise kudetsereka.

Pane vamweni sekuru vatinogarisana navo munharaunda, vanodakarira maningi kushandisa mitombo yekudhaya ,aumbovaoni veiende kuchibhehlera.

Maizviziya ere kuti nyamashi unouyu mitombo yekaretu inoshanda kuhina hosha dzakasiyana-siyana. Uye mitombo iyi ndiyo yakushandiswahe mukati mwemitombo yanyamashi.

Mitombo yekudhaya pana sekuru anogara pasinde pedu vachiri kuushandisa. Nezuro ndaizwe zino reipanda vakango ndipa mudzi kwakunditi nditsenge zvino iii harichatorwadzi zino riya.

Ngeimweni mukuwo tikaningira tinoona kuti mitombo yekudhaya yaitova michero mimweni yacho imweni yacho yaiya mbiti yatisingafungiri asi iyi yaibahina yamho.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yakaba siyana nemitombo yanyamashi tikaningira mitombo yekudhaya vantu vaitohamba mimango mukurutu kuvhaisa mhuri zvekuenda kutsvake mitombo.

Mitombo yokudhaya yaishandiswa ngevasharuka, nevantu. Maizviziya ere kuti gedhlani riyani rinorapa matenda akawanda -wanda mukati mendaramo dzevantu .

Igwinyiso mukati mezvitoro zvinotengeswa mitombo atichabaoni mitombo yekudhaya asi mitombo yekudhaya iyi tinoiona mumagwasha.

Maizviziya ere kuti mitombo yakudhaya antu aienda kunodzitsvaga mumagwasha pedzepo vokumi mashakani kana kuti mbidzi dzemiti vouya nadzo vokuya votoshandisa somutombo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka yaambo. Ngekuti mitombo iyi inobaadetsera pona apo petingadai tinehosha dzakasiyana-siyana. Antu azhinji taibaaiona pasina muthuso watinenge tadusa.

Igwinyiso remene mene tikaningira mwukati mwentharaunda dzatinogara. Tiona kuti mune vanthu vachiri kuita zvemitombo yekudhaya iyo inohina hosha dzakasiyana siyana.

Ngendaa yekuti mitombo yekudhaya yaihina antu amweni akapeisira eifundisa amweni maringe nemitombo iyi kuti azive ngezvayo

Pasina kubvunzwa zvakawanda Wanda, mitombo yekudhara, yaibahina hosha dzakasiyana siyana asi umweni mitombo yaiurauya antu kunyanya-nyanya kana wayipiwa nemuntu usinganyanyo ziye nezvayo.

Gwinyiso tikaringira nyamashi uno tinoona kuti mitombo yaishandiswa karetu haisi yiyo kana kuti vantu anoziva ngezvayo vave ashomani mukati muntaraunda.

Mukati mentaraunda dzatinogara tinoona kuti mune vantu vachirikuita ngezvemitombo dzekudhaya. Vantu ava vanosisa kufundisawo vamweni, tiziye maringe ngezvemitombo iyi.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanakayaamho inodetsera apo apo patinenge tichida kubetserwa asi yakudhaya yaiya yeiwanikwa pasina muripo watabvisa

Munoziya ere kuti mukati mwemitombo dzanyamashi tinoona kuti vantu vazhinji havachadi kudzishandisa asi mitombo yekudhaya yaihinaa zvemene mene.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti kudhaya vantu vaitohamba mimango mikurutu kutsvake mitombo mukati mwemakwenzi vouya nayo kunohina hosha.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti mitombo yanyamashi ibari mitombo yakanaka yambo mitombo iyi inobatidetsera ponapo patinenge tisingafungiri.

Mitombo yanyamashi yasiyana nemitombo yekudhaya ngekuti mitombo yekudhaya tisaiiona muzvitoro zvinotengesa mitombo kana kuzvibhedhlera.

Tinobonga mururi wedu ngekubatisikira mbiti dzakasiyana siyana ngekuti mbiti idzi ndidzo dzakutoshandiswa nyamashi unowu kugadzire mitombo iyo inohina hosha.

Ngenda yekuti vantu vekudhaya vaisaenda kuzvibhedhlera ndipo payani pataivaona veikume mashakani mukati meberere remuzi dzavo kuti vakwatise votogadzire mitombo.

Mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi ngekuti vantu vaitohamba mimango mikurutu veitsvaka mitombo iyi uye yaidetsera kuhina hosha dzakasiyana siyana mundaramo dzevantu .

Nyamashi unowu tikaningira, tinoona kuti mitombo yekudhaya ichiri kushanda yaamhooo kuvantu vazhinji, ngekuti vachiri kuziya ngezvayo. Vantu ava vachiri kusima mitombo iyi paberere pekuziya dzavo.

Igwinyiso remene mene mitombo yekudhaya yaiya mitombo yakanaka maningi ngekuti amweni isusu taiya tisina mituso taitoiona totopuwa mutombo totohinwa.

Ndaa yekuti vantu vanoziya ngezvemutombo yekudhaya vashomani ,tinosisa kuramba teifunda ngezvemitombo idzi kuti tizodetsereka mangwani.

Gwinyiso randinoziya nderekuti mitombo yekudhaya yaibaahina yaambo uye vantu vamweni vaitoiona vasina mutuso wavanenge vadusa, kungotsvake muma... kwaakutopora.

Gwinyiso randinoziya nderekuti mitombo yakudhaya, imweni yacho yaishandiswa ngen'anga, kuti dzikone kurapa vantu vaiya ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vapone.

Igwinyiso remene- mene mitombo yekudhaya yaitoda vantu vanoziya ngezvayo ngekuti mitombo iyi yaikona kutouraya vantu kana vakapuwa zvisizvo.

Idi randinoziva ngerekuti mitombo yakudhaya yabaashanda yaampho uye vantu vaideretsereka kubudikidza nemitombo yakhona iyi. Uye vantu vaibaashanda kutsvaka mitombo .

Igwinyiso, mitombo yekudhaya yaibaahina hosha dzakasiyana-siyana mukati mwendaramo dzedu, uye mitombo iyi yakakosha maningi. Uye inosisa kupuwa vantu vanenge vane hosha.

Karetu kwemene vasharukwa vaitsvake mitombo mukati memagwasha. Mitombo iyi yaisanganisira mbiti dzimweni uye kana maruva mamweni atinoona mukati meberere remizi dzedu.

Ngendaa yekuti mitombo yekudhaya yaishandiswa ngevantu vekudhaya, hino nyamashi, vantu vanoziya ngezvayo vaavashomani, vanosisewo kutifundisa maringe ngezvayo.

Igwinyiso remene-mene mitombo inosisa kugara panotonhorera, uye mitombo yekudhaya iyi, vantu vaiisima paberere, kuti vantu vasahamba mumango mukurutu kuitsvaka.

Ngeumweni mukuwo tinoona kuti vanthu vachiri kushandisa mitombo ye kudhaya. Ngeimwe ndaa tinoziya kuti mitombo yekudhaya, aina chipomerwa cheinacho.

Mitombo yekudhaya yaishanda zvakasiyana siyana uye mitombo iyi vanthu vaienda kunoitsvaga mumagwasha yaishandiswa ngevanthu vanoziya ngezvayo maningi ndivo vaidetsera vanthu vaiaite hosha.

Mitombo yekudhaya vamweni vaikuma ngetsani kuti vagadzire mitombo iyi asi mitombo iyi yaiya yeitsvakwa nemunthu unoziya nezvayo.

Munoziya here kuti nyamashe uno tikaningira tinoona ku antu azhinji vanosise kunge vasisaziva nezvemitombo yakudhaya asi mitombo iyi yaibaarapa yaamho.

Mai zviziya ere kuti mutombo yeku dhaya yaibai nasirwa nge zviro zvaka siyana siyana zvati noona munyika se mbiti nge ndani nge zvi mweniwo zviro zvaka siyana siyana.

Mitombo yakudhaya yaiye mitombo yakanaka yaamho uye mitombo iyi yaibetsera apo neapo patinenge tazwa kuti nyama dzedu dzinobanda yaibatihina yaamho.

Mitombo yekudhaya yaishandiswa maningi ngevasharukwa, uye mitombo iyi yaihina zvakasiyana siyana mukati mwendaramo yeasharukwa.

Sekuru anogara pasinde pemuzi pedu andisati ndamboaona achienda kuzvibhehlera. Sekuru vona avavo ndinongovaona eitora mbiti dzavo veitsetsa vogadzira mitombo